Miire bu weer, mu am potilampo ci pegg bi, am ay néeg ci biiru miiré bi, am ay garab, am garab ci buntu kër gi garab gu réy.